Ɖeviwo le mɔ ɖe le asi. Wole nɔnɔ me tata aɖe kpɔm le edzi ye dzidzɔ woe. Amewo le nu kom. Amewo he ŋkume. Amewo tso asi de nume eye eŋu aɖe nɔ afima.

Ŋutsu ɖe tɔ ɖe fiase nu. Ahagowo le afi ma. Edo awu dzi kple anyi ɖe. Awua eme tɔ le yelo. Topa avɔwue, edo afɔkpa dzẽ ɖe awu yelo ɖe le abɔ nɛ. Eɖo kuku ʋie enu blu le eme woɖo sipesi. Ahawo tsɛ le fiase la me.

Amewo le ʋe ɖum, amewo tɔ ɖe adzɔge eye wo paki ŋu aɖe tse le adzɔge eye ame aɖewo tse le wotsom le mɔƒoka dzi eye dziƒoxɔ aɖe tse le fi ma.

Sukuvi aɖewo le sukuxɔ me ye ŋutsu ɖe tɔ ɖe mɔnu do awu dzɛ̃, abɔ le yibɔ. Eɖo, eɖɔ kuku. Woŋlɔ nu le kpe dzi. Sukuvi ɖeka kɔ asi dzi, agbalẽ le ŋkume nɛ le kplɔ̃a dzi eye yevu ɖe tsɛ le xɔa me kɔ asi dzi. Eƒo ƒu asi ame eve ale ke.

Ame gbogboa ɖewo le sika do ku ƒe ye ŋutsu lolo tse le fi ma abe dɔdzikpɔla ene hafi dzea hã le efi ma kple e… dɔwɔƒe masiniwo. Ame ɖewo tsi tsia tsitre eye ama ɖewo bɔbɔ eye ame ɖewo kɔ asi kɔ ɖo ali eye ame aɖewo le hepani ɖe asi.

Eŋua ɖe gblẽ le mɔdzi eye woŋu eŋua ƒe ŋkume. Amewo kɔ asi ɖo ali, amewo kpla asi akɔ, amewo kɔ asi de kotoku me, eye ŋutsu ɖeka do awu ʋi, ɖɔ kuku ʋi, do afɔkpa yibɔ down eh black.

Nyɔnu gbogbo ɖewo wotɔ ɖe afio ɖe amewo kɔ kuku kɔ ɖɔ ɖe ta, amewo kɔ bagi ɖe ta, amewo kpa vi amewo lé nu ɖe axa me, amewo tse wolé pure water go ɖe asi.

Sikado aɖe me, amewo sikado me le sika kum eye woka ba le gagbɛvi me lé ɖe asi. Amewo tsi atsitre, amewo bɔbɔ eye amewo ɖɔ kuku, amewo ke nu me, amewo keke asiƒome.

gbadagbawo wótɔ ɖe mɔ ɖe dzi le wóƒe ʋu gbɔ eye eve le tu ɖasi wó dze ŋgɔ ɖeka trɔ megbɛ ye xɔɖe dziƒoxɔ ɖɛ lɛ fima ati ɖɛ tsɛ le fima akaɖiti kɔkɔ ɖe tsɛ le eʋua mɛgbɛ ekawo to mɛ